Ot ma olengeo ma kigero ki nyonyo twake ki twake kun malo kicero cata riya nyuto ni eni ot lega yadi maboco tye ocung i langete.

Cal acweya nyo apaya ma gicweyo mabor kun gicibo ka ma giwero matar kun gilworo ngete gilingo maleng inge kono tye ka cwec ma gicweyo okato mabor ka gigoyo cal mogo iye iye tye bandera pa Uganda.

Dano ma gugure madwong ma gitye ka jemo kun ngat acel tye ma omako gin cal madit ma nyuto ni gitye ka jemo kun ot tye ma ki cweyo madit itengegini weng pol bene tye ma ogure matar

Man ma giguru madwong kun cwinygi yom kiboyo wigi kun guketo tiko madwong i ngutgi dako acel tye ma obyelo latin i ngeye.

Tye lum malac ma tye iye yadi ma otwi acel acel kun daro pa ceng ma obedo ocwakocak tye ka myen ki i poll maleng

Cuk Cato wil ma nen malac Kun ingette tye odi ma gigero madongo maboco mucung mabor idi cuk man tye ma opong ki gin gengo ceng pa ngat acel acel

Vul mucung aryo kun dako oloke tung kany oruko otok macol ki kor bongo makwar tye ka goyone ma aryoni laco muloke kulong pa dako ene tye ka goyone kun dano tye ka myel ki ngegi wa ki nget gi

Nyig kic ma oguru mapol mukene oguro yung lacam mukene oguro yung lacuc kun kic adek tye ma okubu kin kic ma lacm ki kic ma lacuc man

Dano ma oguru madwong iteng pii kun gitye ka yweyi wigi mukene tye i pii ka kwang kun got tye ma ongute ongute oito tera lamal

Cing ma giyaro kun mwanyi tye iye mwanyi man tye ma ocek makwar kun mukene pud tye ka cek pien ti kala alum alum

Laco ma tye ka ngilo lela idye gudi kun oruko otok makwar inge kono tye ka cato bongo ma kilyero malo ki lutino tye piny ki dano aryo tye ka myel.

Laco oyaro cinge aryo ongamo dogge kun toyi pa munu tye ka tuk i kin cinge ki malo en ocung inget nam kun pii nam ti ka mol bino i kome

Nyim ot cat ma nen ki malo kun nyim ot man kicato iye kwayi jami mapadipadi mukene kilyero malo wa buke ducu kicato i nyime kenyu.